Da kogi pelaa biŋe la da kogi sɔglaa biŋe la tabol biŋ la sɔŋsɔŋle baakere ayi biŋ la a dakogi pelaa lomboriŋ kabɔɔte arɛɛ la.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

Nenyaga arɛɛ la ka kaŋa zeŋ ka kaŋa gbi dumo ka daga biŋ ba niŋe teere yaga arɛɛ ba puoriŋ

Bɔl-ŋmɛ biiri arɛɛ la, ba sue kpare dɔre ane kuri sɔgelɔ, yipelaa arɛɛ la, kaŋ sue kpare pelaa ane kuri zeɛ, yisɔgelaa ayi arɛɛ la.

Dɔɔ ne bibiiri dɔɛ la. A dɔɔ taɛ bone o nu poɔ, kuripɔɔte biŋee ba niŋeŋ. A bie kaŋ arɛɛ dendeu, o ba su kparoŋ. Kaŋa meŋ arɛɛ a lomboriŋ a su kpare pelaa.

Kuree arɛɛ la, noba arɛɛ taaboore poɔ, ba pɛgelɛɛ a kuri kaŋa, ba hɔɔlɛɛ kpogili zupile, a dɔɔ kaŋ taa laa kuri kaŋ.

Nasabiiri zeŋɛɛ la ba sue kpare tɛɛtɛɛ ba laara la kaŋ kparoŋ waa sɔglaa kaŋ kparoŋ waa zeɛ.

Noba yaga are la ka lɔɛ are ka katawere are ka yie are ka vūū mie a are a lɔrɔ kaŋ are la a nimi sɔŋɔ o taaɛ zeɛ ane pelaa o niŋeŋ.

Dɔɔ are la, o sue kpar doɔre a vɔgeli zupile pɛlaa bonzeɛ saaŋɛ la bonsɔglɔ saaŋɛ la.

Lͻzagera arԑԑ la. A lͻre kaŋa eԑԑ pelaa ka kaŋ e zeԑ. A arԑԑ yiri poͻŋ. A yiri daŋkyiŋ mie waa peԑle.

Nensaaleba waa yaga lɛ a are lɔɛ arɛɛ la kataweere arɛɛ la lɔzeɛ bebe lɔdɔre bebe lɔpeɛle ayi bebe

Noba yaga arɛɛ la kaŋ are la a niŋeŋ a su kpare zeɛ naŋ kyoɔne peɛle, ba taaɛ filakiri, a zie waɛ sɔgelaa lɛ.

Nasaaldɔɔ ane o bibiiri zeŋɛ la, ba biŋɛ tabolɔ, kole kaŋ dɔgeli la a tabol zu, glassiri dɔgeli lɛɛ a tabol zu ane bondoɔre

Bibiiri huunee la, oraba sɔgelaa biŋee la, talaare yaga biŋee la, yiri arɛɛ a koŋkogiriŋ, teɛ arɛɛ a lombori kaŋ.

Sakubiiri zeŋee la ba taa selediri ba nuure poɔ a ba tekya arɛɛ a ba niŋeŋ a su kpare pelaaa a taa bɔɔl a bɛlaabɔɔl sɔgelaa are la a be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

Dɔba arɛɛ la ka kaŋ dɔge ka lɔrɔɔ tuo boma a are ba pogɛɛ topoli ka boma a biŋ a lɔrɔɔ lomboriŋ

Dɔbɔ arɛɛ la ba hɔɔlɛɛ kpolitare bompelaa ane bonsɔglaa ba sue kpare sɔglɔ a maala ba vuu pooli.

pɔgeba zeŋɛ la, plastare mare ba nimie poɔ, ba leŋɛ zutarre tɛɛtɛɛ, a kaayaa eɛ tɛɛtɛɛ.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

Noba zeŋɛɛ la, zuri bee ba nimisogɔ pɔge ne dɔɔ arɛɛ dendeŋ, yiri arɛɛ la, teere ne moɔ arɛɛ la, bonsɔgelaa be la a pɔge puoriŋ.

Noba arɛɛ la ka wakyɛ tɛɛtɛɛ a biŋ a wakyɛrɛɛ mine ēē doɔre mine ēē seree mine ēē peɛle ka a noba meŋ su kparre tɛɛtɛɛ a are.

Lɔɛ ayi are la, kaŋa waa buluu. kaŋa waa zeɛ a teŋɛ waa zeɛ noba are a lɔɛ niŋɛ ba sue kaayɛ sɔglɔ ane kaayɛ buluu .

Dɔɔ zeŋɛɛ dakogi zu kaŋa huunee la, o toorɛɛ bompelaa o nu, o hɔɔlɛɛ zupili buluu, o sue kpare sɔgelaa, o erɛ l'a o tɔ na nu.

Koɔ gaŋɛɛ la ka materɛsere ayi a be a koɔ poɔ noba waa yaga a zeŋ a zuŋ kuree biŋ biŋee la a waa peɛle.

Nasaalba zeŋɛ. dakogi zu, tabolɔ biŋɛ la gan sɔglaa biŋɛ a sensɔleŋ ,ka Yiri are a konkorieŋ ka ba mine su bon sɔglɔ.

Dɔba golo la ba mine zeŋɛ teŋɛ , yie are la a yie taa bon doɔre. bonzeɛ bon buluu.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

Pogeba zeŋee la kaŋ arɛɛ la ɔrɔba pelee biŋee la ba biŋee laare ane boŋ tɛɛtɛɛ a zie waa sɔglaa lɛ a poge kaŋ zeŋ la a niŋee.

Pɔgeba bayi ne dɔɔ ne bibiiri arɛɛ la, lɔɛ ayi arɛɛ ba puoriŋ. Paatoroo yiri poɔ la ka ba are. Bɔtɔre biŋee a be. Apaatoroo yir pentie bonsɔgelaa.

Noba yaga are la pɔgesaraa zeŋɛɛ sakere zu o sue kpare sɔglaa o hɔɔglɛɛ zupile sɔglaa teere are a puoriŋ a pɔgesaraa kaŋ kyɛnnɛ la a niŋe

Bonsɔglaa biŋɛ a niŋɛ, ka bondoɔre a dɔgeli a zu bonpɛɛle gaŋɛ a teŋɛ, Dɔba bayi zeŋɛ la a su kpare zupile a tɔɔre ba nuuri

Bibiiri zoro la a ŋmeɛre bɔle, a bie kaŋa be la a niŋɛ poɔ a su kpar pelaa a seɛ mankur sɔglaa kaŋa be la a puoriŋ a su kpare zeɛ ane trousa sɔglaa.

Noba zeŋɛɛ la bamine are la ba sue kaayaa tɛɛtɛɛ dɔɔ zeŋ la a niŋe poɔ ka pɔge are kyaare a dɔɔ o seɛ maŋkuri ŋmaa ka a seɛ e pelaa k'o leŋ bone dɔɔre ane bone pelaa o nyaa poɔ o deɛ o nuuri nyɔge o zu

Dakogizeere biŋe la ka noba zeŋ a dakogro zu nasadɔɔ ne nasapɔge arɛɛ dendeŋ dɔɔ sue kparesɔglaa are kɔge ba ba mine arɛɛ ba lamboriŋ bonsɔglaa meŋ bee ba lamboriŋ.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

Yiri arɛɛ la lɔrɔɔ arɛɛ la noba zeŋ la a lɔrɔɔ zu baa arɛɛ a lɔrɔɔ niŋee a zie waa sɔglaa lɛ.

Saazu lɔr are la, noba kyɛne gerɛ la a saazu lɔr pare, dɔɔ are a puoriŋ o sue kpare sɔglaa a saazu lɔr waa pelaa.

poge arɛɛ dendeŋ a pɛɛle bie a bie kaŋ zeŋee daga zu dɔɔ arɛɛ ba puoriŋ a su kparre zeɛ a vɔgle zupilii zeɛ yiri be la a ba puoriŋ.

Noba areɛ a salima zie a salima mosumɔ areɛ la ba beŋ laare ane a salima kõɔ ba suɛ kpare zeɛre ane kpare soɔlɔ.

Bibiiri deɛnɛ la ba nyɔgɛɛ taa nuuri ba seɛ wagyɛ tɛɛtɛɛ ba leŋee zutare bondɔre saaŋɛɛ la bonzeɛ saaŋɛɛ la ka bonbulu meŋ sãã.

Boma yaga biŋee la ka nensaaleba are talaare ane daresama ane deri arɛɛ la, ka noba a are a deri poɔ.

Nasadɔbɔ waa yaga lɛ a are ba sue kparre tɛɛtɛɛ ba deɛ ba nuuri a lantaa bamine vɔgle zupili peɛle a are a ba puoriŋ.

Kogro biŋ l,a pareŋ ka ba de materɛse dɔgle a yɛre pɛmpelaa a pɔge a de pɛnsɔglaa yɛre eŋ a sensogleŋ a nimitɔɔre waa sɔglaa a zie waa pelaa.

pɔge. zeŋɛ. dakogi zu, o dɔgelɛɛ laa pelaa kuri pooti zu, o biŋɛ talaare yaga, ɔraba buluu a de kapo eŋe

Dɔɔ zeŋɛ a nimitɔreŋ o sue kpar. pelaa a leŋ bonpelaa booti biŋɛ la laa ne moi biŋɛ la dɔba mine zeŋ la niŋe kaŋ. aree la

Dɔba are denden, ba seɛ wagyɛ tɛɛtɛɛ , baba su kparre , ba yɛre boma ba kɔkɔreŋ ba mine vɔgeli la zupile .

Pɔgeba ane dɔba arɛɛ la dɔɔnyanne bata arɛɛ a niŋeŋ ba niŋee daare teŋa soga a dɔɔnyaŋaa kaŋa kyɛrɛɛ vûū ana eŋaa daare poɔ teere yaga arɛɛ ba puoriŋ

Dɔba zeŋɛ la ba niŋɛ nɔɔteree a ba niŋɛ ba sue kpare pɛɛle ka kaŋ su kpare sɔglaa ka kaŋ su daga kparoo

Weɛ donne yaga are la a waɛ tɛtɛɛ mine eɛ pɛɛle kaŋ nyuuŋ eɛ wogi teere are a be

Dɔɔ zeŋɛɛ teŋɛ o taa bie ane o nu o taa yɛ wɔɔtamɛɛlɔŋ a bibiiri mine are dendeŋ a taa wɔɔtamɛɛlɔŋ bamine su kpare a bibiiri mine ba su kpare

Polisiri yaga arɛɛ la ba hɔglɛɛ ba zupile teere arɛɛ ba puoriŋ yiri arɛɛ a ba lamboriŋ.

Lɔɛ yaga arɛɛ la, ka vũũ di, a lɔɛ. A zie waa sɔglaa lɛ. Teɛ are la lɔɛ puoriŋ. A mine te are laa koŋkogri sɛŋ na.

Noba zeŋ, dɔɔ bɛrɛ zeŋɛɛ la, ba gyerɛɛ wegyɛre, ba zeŋɛɛ die poɔ, a yiri eɛ dɔre, bonzeɛ saaŋɛɛ la.

A pͻge zeŋԑԑ dakogi zu. O biŋee laapotͻpo o niŋeŋ, kolee biŋee la. O sue kpare sͻgelaa. Daa arԑԑ la ka kaŋa a kyͻge wa yi.

Pɔtɔyoɔa ne bondirii biŋee la bondiparɛɛ ata la be a Pɔtɔyoɔa poɔ bɔɔdeɛ gyɛlɛ ayi kaarɔte ba naŋ wɛre ane mui.

Dɔba ane pɔgeba la a are ba seɛ kuri peɛle ane sɔgelɔ ba eŋ lɛɛ ba kɔkɔrɛɛ ane ba nuure ba hɔgelɛɛ zupile a pɔgeba leŋee zutare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

Noba yaga arɛɛ la ba mine sue kparre peɛle ka ba mine su kparre sɔgelɔ bonzeɛ biŋ laa sonsoŋeleŋ bondoɔre ne laa koŋkogiriŋ

Naasaal pɔgeba ane naasaal dɔɔ,a pɔgeba are la a dɔɔ zeŋɛ la ba dɔgelɛ ɔraba buluu a eŋe bonpelaa a dɔgeli bonsɔglaa zu ba sue kpare pɛɛle.

Dɔbɔ bata la are siitɔɔ poɔ la ka ba are bibiiri bone deɛne la pare a dare zu a dɔɔ nyɔge la a daka kaŋ

Noba zeŋɛɛ la kaŋ taa pepa o nu poɔ kaŋ pilee wagyɛ pɔge o zu a zie waa zeɛ a zie kaŋa waa sɔglaa.

Noba yaga zeŋɛ la, tabol biŋ a pɔgɔ niŋe karetarre dɔgeli la atabol zu a pɔge kaŋ zeŋɛ o niŋɛ a leŋ zutarre zeɛ .

Pɔgeba arɛɛ la ba mine zeŋɛɛ teŋɛ dankyinimie arɛɛ la teere arɛɛ la ba kpare waa zeere.

Dɔba bata kyaare taa ba tɔɔre boma ba nuuri ane ba zu Noba aree a puoriŋ a su bonzeɛre, bondoɔre, bonsɔglaa.

Godori ayi la biŋ dakogkpoŋ biŋee a lamboriŋ tabol biŋ l,a sensoglesoga bonsɔglaa biŋ l,a sensoglesoga bondɔre dɔgle l,a bone zu.

Noba yaga are la, bata are a sensɔleŋ soga, kaŋa teɛŋɛ o nuuri kaa do saa ba sue kpar zeɛre a seɛ pito sɔglɔ

yiri are la noba areŋ ka tabolɔ biŋ ba sensɔleŋ ,ba dɔgelɛɛ bonpɛɛle a tabolɔ zu a dɔɔ kaŋa are la o sue kpare sɔglaa

pɔgeba bata zeŋɛ la, ba eŋɛ koɔ ɔraba poɔ a pɛgerɛ kapure, silibere, bookyiri, ɔraba sɔglaa biŋɛ la ka bonsɔglaa dɔgeli o zu.

Noba kyɛne la, a su kparre. pɛɛle., ba tagera kure ka daga dɔgeli teere yaga aree a noba puoriŋ.

Noba are denden ba sue kpare sɔglɔ ane trozer sɔglɔ ba yoe bogi teere be la a be yaga yaga lɛ, moɔ be la a be

Bannyiraa yiri aree la, solar boma biŋɛ a puoriŋ , dɔɔ deɛ deɛre a douro a dankyine, noba aree a solar boma zie.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

Bibiiri bata zɔŋe saakere a kaŋa tutored pɛlee ba leŋɛɛ daare felaaware yaga arɛɛ la teere arɛɛ a be.

Pompe tontonemɔ biŋɛɛ a pompe gbɛɛ, ba deɛ miri a leŋ a pompe gbɛre kaŋa, ba sue kpare sɔgelɔ, a pompe gbɛre waɛ pelaa, bonsɔgelaa arɛɛ a lomboriŋ.

Paati deme zeŋɛɛ la, ba biŋee dagilee, ba de la a dagiri mine dɔgele taa ayi, ba biŋee teebolo, a pɔge deɛ pepa a tona ennɛ a daga poɔ.

Dɔba yaga arɛɛ la paɛpo gbɛɛ be la a tɛnɛɛ poɔ a dɔɔ kaŋ taa la a paɛpo gbɛre kaŋ o nu poɔ ba sue kparre peɛle ka bamine su kparre sɔgloo.

Nasadɔba bayi ane pɔge bonyeni bayi zeŋɛɛ tɛŋɛ ka kaŋ are ba biŋe tabol ba niŋeŋ ba biŋe bonditɛɛtɛɛ a tabol zu ba biŋe gelle dãã dɔre be l,a gelle poɔ.

Pɔgeba ane dɔba arɛɛ la a dɔba deɛ weɛŋ a pɔgeba be l,a puoriŋ ba sue kpare tɛɛtɛɛ ba mine sue kparebulu a leŋ zutare.

Daga biŋe la ka baŋ nyere laa a biŋ ka feregi are ka kabɔɔte meŋ are ka vūū bɔlperee are ka felawa zeɛ dogle a daga zu.

Pogesara ba yi arɛɛ la noɔre arɛɛ ba soŋsoŋlee bɔɔte biŋee la ba leŋee mire a yagle ka yɛɛ a pogesara kaŋ nyoge la mire a ne a kayɛɛ taa a kaŋ tēɛ o seɛ.

pɔgeba guune are la, ba leŋe zutarre pɛɛle, ba seɛ wagyɛ tɛɛtɛɛ kaŋa deɛ pɛn pelaa a pare o bɔgaŋ, a zie waa zeɛ.

Noba yaga are la, ka ba mine tuo daga ka ba mine su polisiir kaayaa a mare mare baagere ba mine sue bonpɛɛle.

A bɔl ŋmɛ biiri are la, dɔba ane pɔgeba. ba mine sue kpare pɛɛle, ba mine sue kpare zeɛre ka ba mine su kpare doɔre, a teŋɛ waa la zeɛ kaa sazu waa pelaa

Noba yaga arɛɛ a koɔ poɔ bamine vūūnee la bamine duuroo la a koɔŋ bamine kyenɛɛ la yiri arɛɛ a koɔ niŋee ka teere a yi meŋ are a yiri niŋee.

Nobɔ kyɛnɛ la, ba tuoe zunii naŋ waa zeɛ ane pelaa, a dɔɔ kaŋ deɛ wēɛ, kaŋa be la a puoriŋ a su bonsɔgelaa.

Dɔba pie ne bayi are a nimitɔre lɔ pilaa aree ba puoriŋ, ba sue kpar tɛɛ tɛɛ , bayi sue kpar dɔre ka kaŋa su kpar sɔglaa a de pɛnpilaa leŋ o zu, ka kaŋa su kpar zeɛ ko tɔ sɔglɔɔ

Noba yaga are la a pɔge tɔɔre nyobori wɔɔ a bie meŋ tɔɔre nyobori wɔɔ o tɔɔre kaŋa o nu poɔŋ ɔraba biŋɛ la kaŋ meŋ are la su kpare sɔglaa

Dakori biŋɛ la, tabol biŋɛ a sensɔleŋ kapuri be la a dakori poɔ kapbaord be la a lamboe poɔŋ ka ba maale bɔlbie pɛɛle a sensɔleŋ soga

Pɔmpeŋ tuurebo arɛɛ la, ba ennɛ l’a pɔmpedaa kaŋ. Ba sue kparzeere, ba hɔɔlɛɛ kpol zupilpeɛle. A pɔmpedaa arɛɛ la.

Noba yaga arԑԑŋ, a nyͻge taa nuuri. Ba zeŋԑԑ ba nuuri ka a do saa. Ba are la a sola naŋ maŋ derԑ ŋmenaa nimitͻͻreŋ. Ba mine sue kpare zeere, a de bombuluu yԑre.

Dɔba bayi tonɛɛ toma, kaŋ huunee la, kaŋ arɛɛ dendeŋe ba hɔgelɛɛ ba kpogili zupile waayɛre be la a be.

Bibiiri bata zeŋɛɛ la bayi pɛgrɛɛ kayaree kaŋ zeŋɛɛ a ɔreba a yaare o nuuri pɛlee kaŋ biŋ ne kayaare muɔ yiri arɛɛ ba puoriŋ ka teere ne muɔ are.

Paati noba are la ba biŋ la daga a ba niŋe soba ba biŋee ɔreba tabol zu ba la biŋee orɔba tabol kaŋ zu ka poge de o nu dɔɔle a ɔreba zu.

Pogesara ba naare arɛɛ la ba taa gama ba nuuri poɔ ba sue kparre tɛɛtɛɛ kaŋa leŋɛɛ o zu wogre wogre ka kaŋ meŋ palee o zu kaŋa meŋ laara la.

Noba arɛɛ la pogesara arɛɛ ba nimi sɔgɔ o seɛ wakyɛ gmaa a leŋ kaŋ o nyɛɛ poɔ a eŋ lɛɛ o nuuri poge are la a konkoriŋ a seɛ toroza zeɛ a su kparre sɔglaa a eŋ nimi kyaane.

Dakogiro niŋee la taabol biŋ la ka sonsoŋeleŋ gama pare la a taabol zu kapuro ayi biŋ laa teŋa soɔ kɛten yagelɛɛ la bompelaa ane bonsɔgelaa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

pɔge zeŋɛɛ wole kyɛnɛ zu taabol niŋee ba nimisoga bibiiri zeŋɛɛ a dakogiro zu boma pare la a taabol zu ba mine meŋ zeŋ laa kɔnkogiree a zie waa pelaa

Dɔba ane pɔgeba bayi arɛɛ la lɔre arɛɛ ba niŋeŋ a polise dɔɔ nyɔge la a pɔge kaŋa nuure poɔ ka polise dɔɔ kaŋa ti la a pɔge bɔgɔ a pɔge kono la

Gangare biŋɛ la, ka bibiiri zeŋ a ŋmeɛre ba seɛ wagyɛre ba ba su kparre moɔ be la a be a zie kaŋa waa sɔglaa.

Pɔg zeŋɛɛ korodie poɔ, o dogelɛɛ selba, a kyẽẽ, boma kɔr, eŋ pileti poɔ booti bebe sɔpɔlaa bebe, pele la biŋ, ka kolee biŋ o niŋeŋ. A pɔg ŋmaara raa a mine.

noba are la, ka pɔge are niŋɛ ka baagere a be bon poɔ kɔɔ daara baage sɔglɔ

Wɔɔre yaga arɛɛ la moɔ poɔŋ lɔre be la a puoriŋ teere arɛɛ la a wɔɔre nimitɔɔre, te ŋmaara bebe.

Bibiiri deɛnɛ neɛ mie, teere araa be, ba nyɔge l'a mie a seɛ ba seere poɔŋ, bamine arɛɛ a niŋeŋ.

A dɔba mine seɛre la, ba mine are la, teere are a ba puoriŋ a teɛ kaŋa saaŋɛ zeɛ.

Bibiiri arɛɛ la ba taaɛ eŋ gbolo a bibile kaŋ are la a niŋe poɔ o taa fone a ne o nu boɔ are be ka tēēre meŋ be a be

Dɔba are la bonsɔglaa biŋɛ teŋɛ, ba sue kpare doɔre ane ba zupile doɔre ba mine sue kpare zeɛre ane ba zupile zeɛre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

Noba zeŋɛɛ la ba biŋee boma ba ɡbɛɛ zu bontɛɛtɛɛ bee perɛtere poɔŋ ka ba erɛ ne ba nuuri .

lɔɛ yaga aree la, ka yie yaga a are, ka noba yaga a are, kaŋa zeŋɛ teŋɛ a taa katawie lɔɔ buluu bonkpoŋ are a.niŋe

Katakye arɛɛ la noba yaga be l,a katakye poɔ ba mine do are la a katakye zu poɔ ba mone arɛɛ a teŋɛsogɔ a katakye sori mie waa ata.

Noba gbie teŋɛ ka daga dɔgele ba bɔgɔŋ gaŋgaare saaŋɛɛ la bamine arɛɛ dendeŋ a daga waɛ sɔgelaa.

Noba arɛɛ la ka bamine zeŋ teŋɛ ka poge are a nimi sɔgɔ o nyoŋɛɛ o nu a eŋ nyɔboge tuuraa a leŋ zu talaa a poge kaŋ mare bie a arɛɛ kɔŋ o ka felaa teere are a ba puoriŋ.

Dɔba zeŋɛ teŋɛ ba gyɛre wagyɛ pɛɛle, gangaare biŋɛ a ba niŋɛ a gangaare waa zeɛre moɔ be la a ba puoriŋ.

A gboroo zoroo la a koɔbo noba yaga be a gboroo poɔ a gboroo taa waayɛrɛ a noba sue kaayɛ tɛɛtɛɛ zeŋ a gboroo poɔ.

Poge ziŋee poge dɔgɛɛ teŋɛ o biŋee ankaare maŋkoree komiire banana koduree.

Bondire zie la, tabolɔ biŋɛ a sensɔleŋ dakori biŋɛ la bondiri ane laare dɔgeli la a tabol zu

Noba yaga be laa koɔ poɔ, gbori dɛldɛl zoro a koɔ poɔ a bie kaŋa zeŋɛ a niŋɛ a de o nuuri ti a puoriŋ.

Lɔɔ zagera gaŋɛ la, noba yaga are a lɔɛ puoriŋ teere are a zu soga, dankyine are a lamboriŋ bonsɔglɔ ane bon buluu gaŋɛ la,

Naasaaleba yaga zeŋɛɛ la a nasapɔge kaŋ arɛɛ ba niŋeŋ o taa bonsɔgelaa ane o nu o sue kpare zeɛ

Dakogiro biŋɛɛ la teebol biŋee a sonsogeleŋ bɔges be laa lomboriŋ a lombori kaŋ waa sɔgelaa ka a zie kaŋ meŋ waa pelaa.

Kuruu lɔre arɛɛ la, noba yaga do are la a kuruu lɔre zu poɔ, ba taɛ felakiri, a zie waɛ sɔgelaa lɛ, a kaŋa tage yi arɛɛ o yoŋ.

Yiri la are tabolaa yi biŋee a soŋsoŋlee a yiri lombori kaŋ ēē sɔglaa air kondiisiŋ boŋ to mare la a daŋkyiŋ zu.

pogeba a ne Bibiiri zeŋee teŋɛ dɔɔ zɔŋee moto ɔrɔba biŋee la a poge taa bie o leŋee o zu ne pɛŋ peɛla lɔzeɛ arɛɛ la.

Noba yaga arɛɛ la bie are la a niŋeŋ o tuoe pɛlee ane boma o taa kɔva ane o nu talatɛɛtɛɛ biŋ l,a teŋɛ ane tabolɔ.

Dɔɔ ane pɔge la zoro, a dɔɔ sue kpare zeɛ a seɛ kuri sɔgelaa ka a pɔge seɛ a su kpare dɔre a seɛ kuri sɔgelaa, bamine arɛɛ a puoriŋ a kaara ba.

Wokpoŋ bompelaa niŋee a teŋa soɔ a dɔba arɛɛ la kaŋ zeŋ teŋa bayi sue kparre pelaa ba nyɔgerɛɛ a felage